Caamaho woyi kolikole yaamantanna kuriuno manchi beeti meyyahuno labahunno lekkasi gufichu miicanosikki woyi godaasanosikki gede horonsiranoho, manchu uurinohu koni caa'mubate ana woyi hiranoha ikkara dandanno

Daafano waa daadano wayi giddo mittu qaaqi anga hayishirani qummuti yee ofole nooti tene misilera albaani hige leelanoha ikano koni wayi gidino kinna batidhino.

Kaarote misilete aana leeeltani noo kaarote itate horonsinaniha ikanna kaarote gidoseenino lowo pirootine afirateni ehenantinoha ikkana manaho kayini itate horonsi`nani.

Muro addi addi horo uyiitanno uyiitano horo giddo sagale, addi additta babbxino xiwanira hurre uiitanno baadi xagga afirate lowo kaa'lo afidhinno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha

Muziiqu uduuni kuri huuro coomishate woyi babbaxxino dana afidhano gede assate macciishshate baxisanotta assate maga'ninanni woyte maga'no iibbittano gede assate horonsi'neemmo uduuneti.

Ama'note base tinu assine mine mine gundoni gari dagano ilama hexxo assine halashine minonni garati mannu jawu Maganu mine gamba yaa noonsa yine.

Konni mayi hodhishaati? Konni hodhishi su'ma kuli? Konni hodhishi horo maatiro kuli? Konni hodhishi bunshesinna danchumasi maatiro kuli? Kunni hodhi hiitoo qooxeesira haranni no?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro hijjaru hunda kaammelu uudunne hogophphitte noori noo

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori uduunnu mereero noo beetti goowaho qolo noosihu leellanni nooe

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori kowiicho lowo geehshsa batidhinoikka muro woy haqqe leeltanno

kuni leellanno udduunni mannu ooso babbaxtinno huuro macciishate horoonsidhanno udduuneeti. roore yanna hiitee basera afira dandiinanni? horaameyyete aanno horo mageeshite?

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi manchu shaete uurre anga muziiqu uduunne amafde sabbakanni noohu leellanni nooe

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? isihu au'misi maati? mayi anna woroniho? danasi hitoho? isi mati mule no?

Konne hijaara loonsanni uduunni lawishaho kinchu, shaafu, simintonna siwiilaho. Konni hijaarira albaanni lamu beeti uurite no. Konni hijaarira addi addi egenshiishi xallame no.

baadiyyete qooxeesira ikko quchummate dikkuwara kaansoonni maxeessa ume abbe hiranni hidhanni affamanno. maxeessa kaansannihu daro ikkanna sasu woy shoolu agani gedensaanni iillanno.

Haru gido offolino mancho leelliishano ofoolino baricima, umosinni iso mootonisinonni base borrotte xawinsonniha ikkanna, sumasi silesh sihin yinannihu tophiyuhu attiletikisete federeshinera muricha ikke doorraminotta ku'litanno

xaggeffantanni daninni loonsoonni topiyu daga xaalaanu ledo assino oli yannara topiyu manni afirino qeelle leelishate yine loonse worroonniho yaate .

addi addi boohaarranni mereershi giddo togoo bayeechi lowonta biifannoho waa qoqqonbe haqqeno biifinse loonse kinnatenni qooxeessase usurre loonse worroonniwa ikkasi anfanni

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro beettu jilaho minne biiffisanni konni garinni leellanno yaatte.

Misile mittete aana la’inanni wogate uduunni su’ma kulle Misile mittete aana la’inanni wogate uduunni su’ma kulle Misile mittete aana la’inanni.

Kuni mati yinumoha ikiro sagalimate hooronsra dandinemorichoni insano supermarket woyi suuqexe hidha dandinemo sagalet yiine huwata danchate yaate qoleno faayate

Kunni daddalu woyi digote basseti tini basse uyiitano horro ba'ete mitte daddalu basse marre afinannikiri dino kowiicho illete leetanote gede duuchare afinanni.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi tini kaameelubba hassha uurite woy hadhanni noote

rosaannote alibaani rosisaanchu uure waajo gaane udire rosiisani afamano ikanna rosaanonno gamo gamote ofolitte baalunku aliba isiwa higge seeke isso la'atenni rosonsa harunisitanni afanitanno.

ko darga kalaqonna qooxeessa ikkanna, kuni qooxeessi lowontanni biifannoha ikkanna, konni qooxeesi'ranno babbaxxitino muronna laaalo kayiinsoonnita ikkitanna, giddoseno shimmadda sheetaame haqe noo

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini manchu biirote looso ofolle loosanni nooti leeltanno

Qaallate Egenno Misilshu Afuubba Xawisa niwaawete giddonni fultino misilshu afuubba noo lawishsha la ine lawishshu xawisse Qaallate Egenno Misilshu Afuubba.

Qaalu Ero Qaale Umi Dirimi Rosi mine Poostu Saaxine Kiristoosi Ilamara Albaanni Wodiidi Daga Dagoominna Manni Qooqowi Mangiste Kiilo Meetire.

lamme meenti doogote aanna lamme qaquule hanqafirre haranni leelanno kuri meentino arishsho batidheenna angansa janxilla amaxe goowinsaranno waajo naxala xaaxire haranni afamanno.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro lowohu garibbu waatinna haanjja muro batinye qaceenni hige leelittanno. insanno babaxxittinno horo afidhiinno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Xaa yannara roore sai diri kawa mangiste daa”atate gola lossate adhitino qaafo tittirtine kulle, Aante noo malaatta giddo mittu gari albu kifilenni leellinshanni?

mancho tini amma'note mine maa assitanni ka'e uurrite nootero afootta ati? tini mancho uddidhino uddano maati yinanni? angasera amadde nooha mayiinanni?

Xawishsha kaima assidhe rosaano kore labbanno malaatta leellishshanno gedenna badooshshensa xawissanno gede assa hasiissnno Xawishsha kaima assidhe rosaano kore labbanno.

Konninni kaima assine yanna umise garunni horonsi niro miinja ikkitara dandiitanno daafira yanna womaashshu gede beenkenna ayirrinyunni agara lowontanni xuma budeeti.

Ku"uri doogo ka'anni afantanno minna qaafichunni hombonni howame giddonni afantanno minna mannu heeranno nna galanno minna ikkitanna mitoho qalame ganantinnoho mittoho albanni sabbunna qalame diganantinnoho.

Tini paarkke ikkitanna tenne paarkke summino kooriiyu qaagooshu paarkke ikkitanna tenne paarkke albaanino haanjja muro nooha ikkitanna qoleno lame meeyaa beetto urte nooha ikkana gidoonni kaayiin agaraanchu ofolle no?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro lekkatte kaasse godo'lanno gidoonni mittu reenna gatinnori yaadonsa xawisaanni noo

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori kowiicho hayxe woy gaashe mashine murtanno

konne darga beettu lowo geehsha gotti yiino kinchi aana ofolle nooha ikkanna, kuni beetti ofolle noohura kawaanni ikko ka'aanni lowo dubbi no.

baadiyyete olliira afamannohu shiimu mini buuyyotenni loonsoonihu wiliilanni nootanna badhesiinnin weese noota hattono haqqeno noota nafaruno dancha gede biifannohu no

Kuni baallu tuqu xaadoshe yinanniha ikkanna kone tuqu xaadoshe loonsonnihu babbaxxino hasatto heedhennati mitu huuro sayisanoho mitu misile calla sayisanoho mitu videote ledo amadisiise odoo sayinsaniho.

badala baatto loonse winxeenna fulitanno murooti. winxannihuno xeenu yannaraati. laaltannihuno shoolu woyi ontu agani gedensanniti. laaltuhu gedensanni giirate rainse sagalinanni.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kawiichi massine ishine duunnanniho mine bainore baala gamba assinanniwaati

Godo'le godo'linanihu addi addi garinni booharateeti godo'le uyiitanno horo giddo babbaxitinoti bisha hasiisanokki du'mille qanasirate lowo addi addi horo uyiitanno

Ayyaannaho qiixeesine loonsonni sagale tene giddo lowore karsine loonsonni qamatto ikkittana lukkuwu quphe budenna maala hattono wole wolereno lende loonsonni sagaleti.

duuchu danihu kaameelu heeranno lawishshaho mannunnihu hogowo hogowannohu hattono waa iilishannohu heeranno, ikkolana kuni leelanni noohu mayiinihoro afootto ati addaara?

duuchu sidaamu sirbaano noote giddo mitto ikinohu su'masi tokkicha beqqele yinannihu sirbanna badhesiini hige muziiqa godo'lannorinna duuchu kuulinni biifinsoonniri no

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

Wedellichu beetti lekkate hoofe caamma wodhe haqqunita loonsoonnita lamu goomi gaare xiiwanni kolishsho doogo taayise sa'anni no. Duume uddano uddirino beetti doogote qaccera uurri bilbila qaqqasanni no.

Kuni baburaho yinaniha ikanna gobarenni goba darigunino darga harate woyi taresate horo aanoha ikana isino hojasi seeda ikinota anfemo woyi bunxemo

Timaatime tene timaatime misilete aana la`nomoti dancha intani laalcho ikite leltana gate laalte intani deera iiliteena fushine hirate ikko itate adhinani heenoni.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori minu gallanniho giddo duuchare amadino xa biinfore soofa ofollinnnanniha

Kuni dargi qidado dargana caaluninna haqeteni bifino darga ikasi bundhemo qolenobifado dargatinna dancha darga ikinota bundhe afaa woyi huwata dandineemo?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? konne mine mayi no ma'na mayinni loonsoonnite

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Manchu mayi mine offolle maa saayisanni noo?

tini doogo ka'anni afantanno hotele ikkitanna hotele yineemmo woyite giddose duuchare amaddanno lawishshaho sagale, agatto, gallanni mine woleno konne lawannore amaddanno.

Kuriuuno rosunna fayyimmate loosi ha rinsho lophitanni gobbuwa aana heedhannore Misile Bikku aleenni ikkitino rosaano kifilete qara qara ikkitino rossanna qarrubba mashalaqquwa egensiisanno.

Tini mitte manu heerate hoophino hooweetti, tene hoowe gidoonni heerate mi'ninoonni mini me'icho, hatonno caa'late kaansonni haqqe leelitanno, minu galatenna babaxinorichira haro aanno

Kuni misilete aana la`neemohu bunu xaa yanara bunu manaho lowo lowo eo abani nooha ikanna gobate gobarano ikko gobate gidorano jawa horo aano.

kuni leellannori aarishsho xuuxatenni caabicho aanno masaraati. roore yannara korrente iilitinokki qooxeesuwara gobba arrishote sutatenni caabichoho ikko babbaxitino horoora horoonsi'nanni.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? caamu kuuni hittoho? kiirosi me"ete? danisi bitoho? isi maayi aana no?

Tini burushete, burushe caamma hashirate babaxino xurunni bainno uduune ikko caamma seekkinne saamunna ringe cuukkate horonsinannnite koni daafirrra hayishirate woyi rigate horonsinanni

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mineho gobaanni hige shaaffu duuname noohu

Kuni bunu mine ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha ikanna isino cufamino sannqa

Tini dogo tawisanohu lekanchu calla haranoha ikana woleno kodariga kayisanitino haqqichu sumi baru kaidini dagino hakicho ikitana lowontani batto moshitanote.

Kunni minnu albaanni xalinnonni egenshiishi goginni loonsoonni koate hiranni darga ikasi leelishano. Qoleno konni minnira albaanni uula woroonni egenshiishi seenu biinfilu minne kulanoho.

Kuni mati yinumoha ikiro kaamelu gooma yinaniha ikitana silikete gido afina'ni richot ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze

Iille xunsittanokki mannoti woyi baloti kone haqqa lawanoha siwiilunni loonsonniha anga amaxite doogo kulana hadhano, isi iso hiisine mayinni xaadinse loonsonniro buuxinohu no ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? kunirichi marichooti? Maa loosanniho? Mamati?

Tini misilete aana la`neemoti angate amade leelishani nooti timaatimete yine su`minaniseha ikkanna tene timatime hojaameete ikitanna siiwote usure ale qole harinsani.

Kuri dikkote giddo gamba yiinno meenti daddalaano ikkanna ma dadda'lanno yiniha ikkiro waasa dadda'lannoret gamotu kayinni konne waasa hidhara la"anni noo mannati

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori koattete mannu lekkate wodhe kawanna ka'a harate kaa'litanno

addi addi daninni egensiinsanniri giddo konni garinni egenshiishsha loonse kalqe baalate iillanno gede assatenni amaaru baanke luphi yite leeltanno gede assate

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

uduunnichu kuni piinsaho yinanniha ikkanna, konni uduunnichi horono correentete shiwo amande eratenna, hattono mannu angara kaajjino coye shotu garinni qiqqishateeti.

Qaete giddoni mannu mine biifisirara yee woyi kinchunni mine hunda usudhara yee wole basenni ki'na hogowo gure abbire doogote isi mini xu'lora albaanni dirisire no.

Kuni mati yinumoha ikiro manch guliphe angasira alira qole kayire qulawa maxafa angasira amade nootana calichisi hojichisi noota la'nemo yaate

Kuni duumo shunkurta ikkanna kayinsonni baattora no. Kuni duumu shunkurt babaxitinno qaamattuwara wodhiniro qaamatto coommishate nna su'nisate wodhine horonsira dandinann

Lekkateni lowo base hodha baxano albi manni wi'la harano woyte ikko fiixuwa fafowa noohuwa harano woyteno lamu sasu barri doogo lekkatenni hara dandano husi yiino mannati albihu mannu.

Tene ingilzete afiini kachaptete yinaniha ikanna tinino horose maati yiniha ikiro biloone tirate usurate kaalitanote yine hendaniha ikanna misilete aana leeltano yaate.

uuritinno manooti me'ehoro kuli? mayiira uuritinnoreetirono xawisi? aanaho udidhinorichi maati? mayi horo aano? angasinni cumme amadinoho mayiirati? lamunku mannichi mereero marichi uure nooro tajette leddo amadisiise kuli?

Qaallate Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisa uynoonni lawishsha wodana assitine la ini gedensaanni aanchine shiqinshoonni qoonqote tuqqo xaadissine qaale borreessitine nabbabbe.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? misilette aanna noo manni manni woy wedelli maricho loosanoreetti?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Lame Niwaawete garinni aante noo xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera shiqishshe Itophiyu Malaatu Afii.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? tenne su'mi maatti? mayiinni loosanittinno? horo maa uyiittanno?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowo geeshsha biiffanno wayi eela qaaqu noota leellishshanno misileeti

musiqu uduunne lawanno gitaare tini xuma misile maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

babbaxino dani agatto yinanniri kuriitinso woleno no? tenne agatto su'ma maati yine woshshinanni? kolishsho agatto tini dinbissanotenso di dimbissannote ?

Kuni mati yinumoha ikiro Kuni kaamelu aana dana wajo ofolate horonsinani rich leelanta Koni kameli muleno manchi uurite noota la'nemo

Kalqete gambooshshu daa”ata horoonsi’rate kayo noonsa shiima gobbuwa giddo Itophiyu mittoho Kalqete gambooshshu daa”ata horoonsi’rate kayo noonsa shiima gobbuwa giddo.

duuchu dani loosi noohu giddo daddali loosi mittoho kowiichono duuchu dani laalo giddo timaattimete laalonna qaariyaaho yinannita barbare hiirrara doogote aana worroonni

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori daasu kuni worranni gara hawisannno biifino daaseeti

Giddooydi gawajjo yinanniri kayinni lawishshu gede surrete gawajjo dussimma macciishshinoonnire mulenni hawa deerru aleenni huwata lophote gawajjonna addi addi giddoydi xiwana ikkitara dandiitanno.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

Kuri leeltanno muro kalaqamunni afi'neemmo muro ikkitana qaccete afantannoti weese ikkitanna horoseno waasa hoqqate, xushsho seekkirate, hoga adhate w.k l horonsi'nanni.

Daganna maate kuri daganna maatete yineemmori dagate yineemmori kiironsa jawa ikkitinoreeti maatete yineemmori kayinni mittu mini giddo calla afantannoreeti yaate

Beetu angasinni amadw leelanno udanno addi addi booharannii yannara uddi'ni godolinanita ikkase leelishanno isi urre leelanno basera noo mini aana buurooni qalame lowo horo afidhinote

Jajjabba togoo projekkituwa base basetera tunge mixo mixi'ne loonsanni woyte daganke hexxo lowotta amadano gobbanke lophittano gede, gobba mootimmata ikkitukki dagatta ikkitino daafira uminkera yine halammo.

bisu xe'ne noonsa mannira loonsonni irkote ikkanno uduunne ikkanna konni uduunni su'ma maati yine woshshinanniro afootto ati? hattono meu dani uduunni afamanno koye?

Tini laneemmoti meyaa beetto ikkitanna te beettono godowa angasenni amaxite waajjo kanateera woyi uddano udidhe angate cuuicho wodhite kolishsho bolaale wodhite uurite no

addi additi godo'lete dani nooha ikkanna tini lekkate kaase godo'laancho rooberti lewandoski bayeerni munikete godo'lannoha dirunniha beeddakko godo; laancho ikkasi kultanno borrooti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Seennu maa udirre umo mitte mittentti hiitto asire nooreetti?

Mini Looso noota xa maano qaalla horonsidhine mittu mittunku qaalinni mitte mitte xa maancho coy fooliishsho mine borreessitine amme Mini.

Meento Guutisa Kalqete daga giddo bocu geeshsha meyaati amaddannota babbaxxitino tajuwa leellishshanno Meento Guutisa Kalqete daga giddo bocu geeshsha meyaati.

Konne darga leeltanno fafaate giddose lowo horo uyiitanno uyiitanno horo wedellu ganba yite babbaxinno garinni gangalatanni bisonsa hayiishidha leeltano baseeti

Kuri rosu mine no gede la'nemo yaate qoleno roso rosayi nootano rosu mine no gede la'nemo yaate qoleno hatoti yinemo maati

Tinni beetto qaaquuleho sagale loonsanni gara leelishanni no. Qoleno loonsara shiqi asine hee'noonni sagale quuphu, zayitenna buleete. Tinni sagale qaaqquuleho mayi horo uyitanoro egensiisanni no.

vkowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori mibnu nafara manchu ofollinoti gaawe xaaxire leeltannoe

La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni kiro uyinoonninsa misilla wodanchitini gedensaanni misillate aante shiqqino xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni uuyye La”ate.

Kuri mitte togo yitannote Seekke loosinohu duuwe itanno woy Seekke loosinohu loowe chuucanno Tini yaatto looso danchu garinni loonsiro dancha guma afi nanni gede qummi assitannote.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori beetto intanni sagale amaddino. tenne sagalete su'ma maati yine woshshinanni?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori mannu koware ka'e dirame ofolle mallaya udire nooti leeltannoe anera

Korkaatuno rosu mininni hossannonna barrisidhe dagganno rosaano kiiro bati ra kifiletenni kifile sa ukki hakkonni gattanno rosaano kiironna rosu uduunni ikkadu garinni rosu minnara wo me tuqa hooga qara qara mitiimaati.

Kuni leleanohu bunu adid adid dogoni jefote aniganni gede qitesame saino bunat kuni bunino sidaminike gido lowontani halalle lelanni afamano.

mitte beetto waajo qamise udidhe uurite bunna iilishanni leelitano wolootu kayinni ofolle ka'eennitinni naxala xaaxire mitto minne e'e baalete gedde ikke ganba yee bunna aganni no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kunni mayi aanna kayiisamme nooho? isihu su'misi ayiitti woy maati?

jawa hijaara loonsanni hee'noonnihura albasiinni higge doogo no shiimmaadda minanno no mittu manchu uurrinohunna maashineno uduunne gotti assitannoti mineho albaani no

Kuri lananiri baliniku rosisanchona rosano miteni hedhinoha ikana rosanono rosonisa danchu akatini rosani noota ikitana tini rosano ga’a goba gashitanoret.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? hiiko quchummi daaffo kulittanno tinni borro?

ama'note minni giddo kuayire ka'e afanitannoha ikanna tinni kuayirenno udidhinno kaabi mittu daniha ikanna qolle ka'eenitini mittu danni shaashe usudhe afamanno.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro manchu jawa uduunnu suuqe giddo mare jibba cu'mire nootta

alleni leeltano misile hiitote yinumoro. worroni hige laamu keewlchi umo alle hiigge gadhe noo mittu kayinni alle hige callisi umo worro hige garino.

Waa mite baseni hinkile mannu hasiranohura iillishano loosu beettoti kuni waayi jarkenna asse dire wodhino gari leellishano daafoti hatto yaate dandoommohu.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowo geeshsha biiffanno wayi eela qaaqu noota leellishshanno misileeti

Kunni muuziiqu uduunneeti. Konne uduune ama'note minenna sirbu darga horoonsi'nanni. Konne uduune loonsoonnihu addi addi siwiilunniiti. Kunni uduune faarsinnanni yannara calla horoonsi'nanni.

kuni manchi seesino qa'era seesino manchi ofolle nooha ikkanna, seemma uddi're nooha ikkanna, hattono gonfa godhe nooha ikkanna, badhesiinni hige leemmu huxxa huxxi'noonniho.

manchi beetti callu lekkasira wodhate horonsirannoti ko"atte danase duumo kuula afidhinnoti giddose fanancho maye beetto wodhitannoti minxaafete aana worre hee'noonnite

Lawishshaho gobbatenna dagoomu hobbaate agaratenna hodhishshunna ayee dani loosi millimmo qarriweelo ha risate owaante uytanno uurrinshubba giddonni mitte polisete borro mineeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Hijjaru hunda noori isi maa maati?

rosaano mittu dani uddano uddidhe rosonsinsa gumulora uyiinanni hee'noonni fonqolo adhitanni leeltanno, tini rosaano settikki kifile rosaano ikkitino gede buuxate dandiinanni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tini may gumma ganbba asiinne hee'noonni?

Tini sagale loosantinohu addi addi addi gariniiti ise loosantinohu babbaxino shaanuni nna hattono addi addi biifano gede assine loonsooni budu ogimaniiti

konne darga woy togoo bayicho biifinsannihu babbaxxitino dani pirogiraame heedhuha ikkiro qixxeessinanni're ikkanna, lawishshaho, goshshattote amanyooti hee'riro, hattono maassote amanyooti hee'riro.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi mannu adhanna adhamate ayyaani barrira biifinso baychooti kuni

Looso kuni loosi mine minate woyi mine loosate balaxxe baatto unte woyi loosse taashshitanni noo manna leelishshanno misileeti tini yaate

tini banerete aana noohu lamu manni no xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori qaaqqote badheseenni leeltannoti kuraho. tini qaaqqo lophituro gobba gashsha dandiitannote.

Kuni biifaddunna la"ate baxissannori sidaamu budu minna ikkitanna mito buuyyote minnonniho mito haqalunni minnonniho nafaruno lowo geeshsa biifadoho hayisono biiffenna injite lophitinnote.

Buna xoxxiissinanno hee'nooniwa, buna booso worre hee'nooniwa, buna boosonni fushshine uulla worre hee'noonniwanna xorshinanni hee'nooniwa ikkinota buuxissanno baseeti lowontanni biiffanno baseeti

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuni uudunichi maho xaqamano? hito asine horonsi'naniho? isi mayi aana noho?

aleenni lellannohu baaqula ikkanna baaqulu laalannohu winxxonni muri laalo laale qaalihu gedensanni amuuwu tayise haare daddare murumure booso midaanote gafe itate horoonsiranno.

Tirafikete polisena hodhishshu morete sayiikileti mittu mayiini siwilete manchoti tirafikichu wo'ma kofiyu ledo udunesa udirre no mottore mayiini lamu goomini mitte lekkani uurite no.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori kawiicho babbaxino dani egenshshiisha gannanni baychooti

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori mancho sidaancho goowaho diigga duu'nitinnoti anga xila amaddinoti leeltanni nooe anera

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini mannimmate rqqinanni girsiliineeti maa leellishshannote ise

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Su'ma maatti yinnanni? may loosinno? horo maa affirinno?

Kunni xaala loonsanni hee'noonni hijaaraati. Hijaaru xaala hannafame loosamanni nooha ikanna Konne hijaara loosate horoonsi'noonniri kinchu, simintonna shaafu woleno kuri lawanore horoonsi'nanni.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? kuuni manu mayi mule ure no?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona dinichaho yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno

kuri mannoti mazigidu giddo afantanno. kiironsanni haamatu gamba yaatenni kaalaqaanchonsa magansidhanno hatono maganoonsa magansidhannina huuccidhanni afantanno isiliminnu amma'no harunsitanni afantanno mannaati.

Kuni giira giidhinanni bushuni loonsonni uduunchoti mini giddo kasale haqqe qiire loonsonnitta wore giire kashilu callu heeranotta assine mine horonsi'nanni.

Orthodokkisete ama'no harunsano tabotu fulanati lawinoenna gamba yite hadhani nooha lawani nooenna kayinni lede buuxa hasiisanoeri gatinle lawinoenna hiisokka isi.

Seenu lekkate wodhano caamati caamu loosamanohu faabiriku giddoti iso loonsonihu qoduniti aano horro giddo lekkate wodhe harrate kaalano hakiino sa'e lekka qiiduni garigaranno.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mine kinchchunni minoonnihu mule gobba shaaffu noohu.

Sagale loosi'nanni woyite babbaxxino mini uduune isi iima wore irkinse loonsaniho giirate basera bululu ledo heeranoho kuni bacichu iso sabbuni loonbe loonsanni.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Kaatoolikete qeese woyi massagaano baalu angansara masqala amdde mitu uurrite mitu ofolte mitu illete manaxxire wodhite umonsaanni yesuusi ama footo wodhite no.

Tenne babbaxxitino dana afidhino kiiro mite qaalunni mite Misile Sidaamu seenninna wedelli faarote godo le borrote garinni addi godo litanna addi yannara shiqinshanni.

Hodhishsha tini hodhishshu giddo mitto ikkitinoti sasu goommi motore ikkitinoti dargunni darga woyi baychunni baycho saysate kaa'litanno motore leeltanni afantanno

Kuni boroote aana leelanohu woyi boro tin xawisanohu maati yinumoha ikiro seyfaana umi dirim hosipitaale yitano boro lelitanona huwantemota buunxeemo?

Daddalu baseeti. Daddalu basera dhaana duunnoonni woyi kuunsoonninna hirranni baseeti. Beettu shaana hidhara garafiranni afamanno. Beettu umoho keppe wodhe shaana hidhanni no.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Amanna beeto woyi lanawo beeto misilete aana laneemo garinni amana beetu labawohu miteeni hanqafame foto ka`ani leelano yaate yine hendani.

Babbaxxino dani muziiqa togo gitare kiborde lawanore horonsine faarso faarsi'nanni woyte lowo geeshshati tashshi yaanohu konira hedote giddo wore xiinxallo assineti loonsonihu.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? seennu maa udire uure noo?

doogote aanna babaxitino danni cameela, xexerisuwanna bajajja afanitannoha ikanna kurino manchi beeti hodhishaho horonisirano togo yineemo woyite darguni darga sa'ate woyi harate horonsirara dandaano.

Tini daddarre worronniti kalaqamunni afi'neemmo muro ikkitana tenne murohuno su'mise hababe yinanni tini hababeno coggarru xibbira woy xissora hursate woy woyyessate woy gargarate lowo geeshsa kaa'lanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori wilii'licho duqqino qaaqqooti kuni qaaqqi mayra duhinoha lawanno'ne?

Sagale tini sagale waasaho kuni waasi roore yannara gaxarete woyi baadiyyete olliira lowo geeshsha ikke hala'le leellanno konnira waasu danchaho

duucha misile amadino egenshiihshsi aana ayeereno kowiicho egensiisidhe yitannota amaarunna inglizete afiini borreessine kullanni hee'noonnite badhesiinni duuchu mini no yaate

doogote qaccera haanja hayeesso nootera mini saada giddo mitte ikkitinoti su'mase lukkittete yinanniti danase waajjo xinqidhanni no albaseeni hige huxxu noi

Hodhishshu jawaatu togoohu hala'ladu jado jawa xaadanokkihu heeranoha ikkomero gobbankera qoqqowinkera woraddankera mayi danchi bai yee hedeemmo ane gedeno hatto hedanohu woluno dihooganowe.

Hodhishu aanno addi addi horo babbaxitinote aanno horo giddo hendooniwa rahe mare iiltate hakiini saenno mannu mare iila dandaanokiwa rahe mare iilate lowo horo aanno

shiimaadu qaquulira rosu minnira abbe ka'e mittu manchi sagalle itisanni afamanno kuri rosaano anjessa yananni hanafe roso rosuha ikiro ga'a dancha bayicho ilitanno.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

Kuni mati yinumoha ikiro babaxino darguni Mannu hoxishaho horonsiraniha ikana isino baburaho yinaniha qoleno hojasi o iko geeshasi seedahona halaladoho

shiqqino shae dagoomaho albaanni meyatenna labballu rosu beeqqo aana noonsa laooshshe heewisiissinanni shaete wonshe shiqqino shae dagoomaho albaanni meyatenna labballu.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuni leelanohu minu hitto asine minoyiho? horosi mati? iso mayi lonsoni?

Kuni ameeriku laali lowonitanni manichi beetirra lowo horro aano. Umihuni ado, layikihuni buurro sayiikihuni obunni afinanni horrosi ba'ete hakiino sa'eena W. K. L giddosi noosi.

Kuni mati yinumoha ikiro isilamu ama'no harunsanoha ikana isino bifena seese nootana haamate noota bunxemo yaate qoleno gamba yite no

Kuni dargi wayini dunamano bife leelanori darga ikana wayi Kuni o imini ulara hige lolahay woyi diran noota la'nemo yaate

Kowicho lanani baatichi lukuwu bayichona lukuwinni afinanire hirani bayicho ikana kuni leleano lukuwinni afinonniri gido qupho kunni quphino adid adid Siri hi lukuwinni afaminoho.

Kunni egenshiishi maa xawisannoho? Kunni egenshiishu aannaanni leelano manchi maa assanni no? Isi albaanni noohu maati? Tinni borro maa kultanotte?

kolisho xarimuuze diddo habeshaho yinanni agatto afanitannoha ikanna tinni agatonno batidhuha ikiro manchi beeti aanna gawajjo abitara dandiitanno lawishshaho manchunnita gidiidi seele dafurisitano.

Rosaano misilete aana leelltanori rosiisancho xa`mo xamiteena rosaano anga kayiise xa`mitino xa`mora dawaro aate wo`naltani noo gede seekine buuxo asinoomo.

Tini kaliqe baalate egenantinota ikite misilete leeltani noonketi etyo telecome wolewa noomana woyi xeertote noo mana xaadise hasawisanota ikite kalaqete.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mannu budinssa garinni sagale qishire saffeede umoho duhe xilla gugushe uduunnenno mitto danna udirre noohu leelanno

Babbaxxitino dagate horo uyinanni darguwara amanyoote agadha hooga xa’mammanni gede assitanno Babbaxxitino dagate horo uyinanni darguwara amanyoote agadha hooga xa’mammanni.

Mini uduunne mini uduunne yaa mayyaate mini uduunneeti yineemmohu hiikkiicho afamannoho mini uduunne yineemmohura marichi horo noonsaha lawannohe afoottoro xawisse chaalattoe

Tini lelitanot manotu mani minira hagireho iko daliu no minira gidosi budena qishshine hanani udunicho ikana wole horosino jilu mine womasha wodinaniho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Beettu hiitto doogo fule goodiranni nooho?

Tinni koate lekate baala darga dibe adanote tenne koatehu dannise hiittooho? Iseno mayi horo uyitano? Mayi aanna wore hee'noonni? Aannaho woroonni uduunni danni hiittooho?

konne bayicho nooti sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma sumuda ikkanna, kuni sumudi loonsoonnihu sidaamu sagale woy shaafeeta no xilte ikkanna, kunino lowontanni biifadoho.

Dikote sidaamu daga giddo manu hidhani hirani noowa dikote bulee safartani zayite jarkanaho mule wodhite hidhitawoti uue yitana lamenti ofole no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Loonsanni hee'noonnihu maatti? mayiinni loosamminno noo? mulessi gooffinohu maa assinnanniho?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? alenni lelano mani maa asanoho? albansani marichi no?mayia anna ofolinoho?

Qae moorancho agurinna ceicho nafa mulla gede woyi hawa gede ugite eanokki gede assine loonsonni gari baxisinoe ikkonna kayinni quchumu mereerotiro dibaxisano togo asse huxxa.

Tenne basera leelannohu aduwu qodhaasinchi aanoti addi addi horo mitte gobba wole gobba ledo kiphi yitanokki gede addi addi horo uyiitanno

Tinni mitto dariga duune kaansooni haqqeti woyi amaru afiini danete yinannite hakiino sa'eena uyiitano horro giddo mitte ayyarete gadde danchuma abbitanno.

Bagichame basera tulote baallaho leellanowa fushshine loonsoni kone maga'note base leelishano sumuda baseno seekkine huxinonnj mannu togo base lae calla badano mayinitero.

Kuri maati yine xamin umoro afine'mona darga isi mamati yiinumoro suqete woyi supermarket gido afine'mona darga ikana qoleno uure noo manna

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori qaaqullu maa asssitanni doddanni nooreetikka doogote aana

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuri manu hiitoho? maayira offolino? maa hanqafirino? maa uddirino? kiironsa me"e ikkano?

Nabbawate Albiidi Huwato Niwaawe nabbawankera albaanni aante xa mo aana miilla ne ledo hasaabbine dawaro rosiisaanchi o nera kulle Nabbawate Albiidi.

Kawicho lelitano babatitino sagaleni qinabe shikino sagaleti lawishao lanumoro; budenunni, maluni woleno kuri lawanore gidosi amadino sagaleti tinino sagale lowonitani manimate babatitino vitamine gidose amadino

Omolcho qumqumadu shaaninni loonsoonniho. Mannu itara rainse itate injeessinoonni hurbaateeti. Sagale worroonni uduunnicho tirete yine woshshinanni. Mannuno mule itara gba yiinohu leellanno.

Kuri leelanori weesete yinanire ikana tini weeseno sidamuniha budu sagale lonsaniha waasaho yinaniha sagale honge kandena hamichono qanse hoqinse fushinanite

quchumu giddo noo minna giddo lamu mini qoteho noohura shiima mereeronsaanni higge haadhe hadhanno doogo nootera mitte mancho hadhanni nooti no

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori itophiyuu dodaasinchooti. tenne beetto su'mi ayeeti? loosiseno maati? xa massitanni nooha lawanno'ne?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori muze le'eenna intanniti leeltanni nooe anera

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Manoottu kuni hiikka hige haranni noo? Beetto may aanna hadhanni nootte?

Katamma lexxitanninna hala litanni hadhanno woyte haqqetenni Misile Ayyarete gade soorrama gargarate katamu doogga diwantino baatto mereero kaansoonni haqqe ajjanni hadhanno.

Tini misilete aana la`neemoti umihuni lee xibena layine lee kuri kayiini lee xibena layina leete abaale ikite keeshitino gede kultani no tene lee xibena layina lee yesuusi su`mii manfasese loosonke.

Daa”atate baxisannori noonsa gobbuwa turizimete industire garunni ama- datenni, gashshatenninna sooreessimatenni amadatenni horo afidhannore ikkitanno Daa”atate baxisannori noonsa gobbuwa turizimete.

Siccu mite gobara ayimase xawisha ikanna kunni uure noo sicci kiirosi onteho. Konni sicci mereero itophiyu sicci afamano. Kunni Sicce hijaaru albaanni uure no.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro hiratte qixaawinno uduunni. Bilachchoho, balidettenna madaabaru giddo koroorimmu noo

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

biifanori lowonnitanni la'ate baxisanori biifate batigninni la'niha ikiro ile kayisse hoola ceemishano kunni uduunnichino qixawinnohu bushshunni woyi wolerichinni ikikini shakiluniiti.

Sidaamu daga wosicho adhate budi baxxinohu noonsa hattono dawoe bushshu yite baxxino baxile leellishano ledosi heeranokki wosinchi isiwa dayiro tene kalqeno affino mulli dirra kawa.

Kunni orittodoxete huucqtotte mineti konne mine horosidhanori orittodoxe e'ano amanasine callati hakiino sa'eena enanni furicho loosonihu siwiiluniti qoliteno lame furicho noosi.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro kolishshu saaxinamu giddo xawanni noo caabbichi nna minu giddo iimma seessaho wodhinanni uduunnetti.

duuchu daninni biifinsanniri giddo mitto ikkinori gonxanni daallasa iima duuchu kuuli noo tonbola boorre usurre daallasanao barki'nanni barko worre biifinsoonni

Minu addi addi horo woy kaa'lo aanno minu aanno horo mitte maate ganba yite heerate ,hakiini sa'eno mini saada heerate lowo kaa'lo aanno

Konne misilete aana leelanoha bulichaho yinaniha ikanna dubbu saada woyi gaxigalaho yine su`minanisiha ikanna roore anga mannu nooki basera heerano.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi mannu faarsani woy sirbanni nooho kuni

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori galadu woy qamale maa loossanni nooika

sidaamu daga qoqqowi mootimma waannu gashshaanchinna wolootuno loosu miilla mitteenni ikkite mitte rosu mini base daa'attanni millissanni noota leelishshanno misileeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Maricho ikkanno kunni? Mayiinni loosamminno? Mama noo?

Kaa’lamate assooti loosu aana hosannohu lamunna lamu aleenni ikkitinori mereerooti Kaa’lamate assooti loosu aana hosannohu lamunna lamu aleenni ikkitinori mereerooti.

kowiicho qaaqqullu mittimatenni gamba yite rosu mine godo'litanni nooha ikkanna, tenne yanna roorenkanni uynanninsahu foolishshote yannara ikkanna, badhensaanni higeno lowo hijaari leellanno.

uduunne dadalanni minne ikanna kunni sunte woroonri sa'anno manni la'e ka'eennitinni higge hidhara yiinete minnu giddo afatanori suntoonni uduunne calla ikikinni gidoyidinni e'nne hasi'nooniha tidha dandiinanni.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi beettu loosante biiffino qooxeessa amade siykiletenni haranni nooti leeltanni nooe

Kunni dargi oganna turiziimete haraati. Konni hari gidoonni addi addi angatenni loonsoonni uduunni afamano. Kuri gidonni saatunni loonsoonni zambiile, leemiichote loonsoonni gimboolinna woleno insa lawanori leelano.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro dannalla babaxxittinnonna su'mase gitaarete. isenno rosinose manni biiffaddo huuronni godo'lanno yaatte

Kone rosu mineeti yinanni, rosaano uyinonninsa roso rasanni leelitanno, woyi fonqolo fonqolantanni leellitanno kone roso woyi fonqolo rosanno garunni rosano gede rosiisaano jawa kaa'lo assitano

tini xuma misile maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Gaamo mite Kaa’lama horo uyitanno ;dancha budeeti; jawaata noose Gaamo mite Kaa’lama horo uyitanno ;dancha budeeti; jawaata noose Gaamo mite.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? May cancanne gudinno kaameela leelittanno? Maashinne maa loosanni noo?

Misilete aana noori sagale ikkitana sagalete horo woliqa afirate, bisu keeranichima agadhate woleno konne lawwanore ikkanna sagale wole wiidoni budu xawisanichoti.

Ikkirono malaatu afii konne aleenni heewisiinse worrummo afuu danduubba callate gawa’lannoha dikkino Ikkirono malaatu afii konne aleenni heewisiinse worrummo afuu.

Ilaalaho yinne woshinannha ikanna kunni ilaaliranno dubu gaxigala hedhanowati hakinno saena manichi bettira ikkitanno babaxittinno hurobbatu saagalanno afaninnittanno kuunni .

jawu moolu haqqichi aana uurrite nooti ce"ate gaamo giddo mitto ikinohu su'masi allamurchoho yinannihu worora hige la"anni no gorduno haanju no

Ikkeennano, irshu assooti gob- baanni noo millimmo irshu ledo xaadooshshe afidhinnote ledo heewisi- insiro bushshu hoshooshamara noonsa qeechi lowo geeshsha shiimaho.

biifinse hee'noonni darga ikkanna, konne dargano biifinsoonnihu babbaxino dani ufuuffanna hattono hoccunni loonsoonni uduunnicho horonsi'ne ikkino gede leelanno yaate .

Kuni dargi woye bayich bifadona hala'lado ikasena bifaalet ikase sekine huwata dandinemo yaate qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano

Niwaawe nabbawa nera albaanni niwaawete umo lainohunni albaanni affinoonniri ledonna tenne fooliishsho umikkinna layinki lamalara nabbabbini niwaawe ledo xaadissine miilla ne ledo hasaabbe.

afantino gashshaanonna annuwa yinanniri giddo sidaamu qoqqowi peresidaantichi kalaa desta ledamohu shaete aana ofolle sokka sayiisanni no mulesi itophiyu sicci no

kalaqamunni afi'nanni elto giddo mitte ikkitinoti kinchu doyiisse amadinohanna mereerosi kurkurame nooha addinta baxisannoha ikkasinna woluri nookkiwa ikkasi anafani yaate

murote giddonni mitte ikkitinoti tini suufete yine woshshinanni murooti, tini muro addintanni wole murowiinni baxxino garinni arrishsho fultanno ragira umise yannanni alba higganno xaggete murooti.

mitte adaraashe giddo babaxinno bayiichinni daginno manooti ofolitte mitto coyi gumma amaxitte hasaawo hasaabara ofolitte no kuri manooti tarra manoota di'ikitinoreeti

Kunni haarani noo lowo garibu waati kuni wayi aano horro ba'ete umihuni hodhishshaho kaalano layikihuni turisite dage da'atano hakiino sa'eena quluxume woshaxate horro aano.

Xiinxallo Konni rosi hunda rosaano haaro woy nabbawate mitiinsitanno qaalla afantanno shiimmaadda kifillanna kuri nabbanbanni gara rossanno Xiinxallo Konni rosi.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori rosano rossanni nooti leeltanni nooe anera mitto dana uddidhe

Kuni mati yinumoha ikiro seenu umo bifisirano mine ikan qoleno Kone darga mayi leelanno yinumaro mitu labahana mite mayita leeltano

Base hawaasati weddellu gangalattote yee lowo doogo tayise daaye tene basera gangalattanni no tene basera la'nanniri hamaturi no daafira dayino garinni hagiidhe harano halchosi wonshire.

Kunni uduunni angate ogimma horoonsi'ne siwiila tume worime loonsoonni. Tenne worime horo amuuwu waasanna hoga lawinore mudhate kaa'litano. Worimete angate amandanni darga haqunni loonsoonni.

Leellishaancho qubbichonna mereeri qub- bicho diriirsine mimmitu aana agaraancho worre wole qubbuwa eranteenna sam- michinke aana masqalu malaate loosa Leellishaancho.

Saada hayisso itinsanni baatto garimale itisatenni bushshu mullicho ikkanno gede assa Saada hayisso itinsanni baatto garimale itisatenni bushshu mullicho ikkanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Qaamattotte Dani me'eho? isenno mayi aanna worrenna nootte?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? borro mayi daafirra kulittanno? Mannu kunni mama nooho? Maa assanni noo?

Uduune ikko manna kiiroteni tona lee aleeni higano manna hogowe mite baseni woyi mitu quchumini wole quchuma haare hara dandaano kaameellati.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Ko dariga noorinno matiiya? horo afirinno?

Sidaamu addi addi deerri manni uddi ranno budu uddannanna seesu uduunne Jeefoteno kuri wogate uddanna dhaggeeffata calla ikkikkinni qorowo assa hasiissanno.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori kawiicho manchu galashsho masse usureenna iimanni qamalcho nooti leeltanno

Kuri leleitanori baliniku babatitino haqqe gidosi amadinohanna ikana tini haqqe rorennita leleitanohu lilitano bayichi ibadamae gobara anifanireti woy badiyete afanitano

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori qaaquulleho wodhinanni dayiphere leelltanni nooe anera qaaquno leellanno ise aana

Kuni lelano manchina farashshosi kore babatitino udunuwa bayichunni bayicho harate horonisirinoha ikana tugohu hodhishshaho horonisirate lowonitani lelitanori badiyete manat korikatuno kamelu woyi teterisu nooki dafirat.

Kawiichi la'nanni hee'noommowi rosu mineeti. Kuni rosi mini qaaqquulle shiimaadda gamba assine rosiinsanni mine ikkanna insa towaattanno awuuto albansaanni uurrite no yaate.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kowiicho seedu biifinse bolokeetete loonsoonni huxxi lellanni nooe haqqeno gidddo leeltanni nooe

Jajjabba uurrinsha hundanni galtano faabbiriku baseti tini togooti faabiriku base woyi uurrinsha mitu callu ollira heedburo qooxeessu mannira jawa gawajo abba dandiittano.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori kowiicho lekkate wodhinnanni koatte leeltanni nooe

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kuni kinnate mini biifaannoho woy godi adda biifannoho lowonta

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? uduunnu kunni may aanna udirame nooho? mannu maa assanni noo?

wedellu kuni mayiira ofolino garaati? hattono kageeshshi manni mamiichinni abbinoonniho? konne wedella hiittee gobba qansootaati yine woshshinanniro afootto ati koo?

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Afantino gashshaanonna annuwa tini misile leellishsanni noonkehu albasiinni babbaxxino miidiya wodhino manchi duumo koofinya wodhino manchi leellanni noonke yaate kowiicho

Lawishshaho Togoo akati noonsa malaatta giddo aante noore lawishshimma la”a dandiinani Lawishshaho Togoo akati noonsa malaatta giddo aante noore lawishshimma.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro goowu seesira wodhinnanni uddunicho ikkassi xawissanno

Kuni ale higge hare wirro uullara hige dirranni no way, quuchumu giddo babaxitinno xagge afirinno sumud qooxessira biifinsenna seesinse loonsonnir mereero kolishsho doogora woy asifaltete mereero afamanno.

Xagga ayee dargano yaano lowo iibbilli woy lowo qiinde noo darga worrummoro qarru dino Xagga ayee dargano yaano lowo iibbilli.

Kuni mati yinumoha ikiro biligeti galitesi ledo uure noo ta lanana insano biligeti yaana nooto gashamaya tirayani woyi ise ledo baxayani hululamomo yiino

Kuni mati yinumoha ikiro budu udune udire sese bife gamba yee mitimate uure noo manna ikinotana bunxana insano gamba yee no?

kuni la'neemeri waasa qinshe ganne mixashote rainsonni timaati. aanteteno shaana ganffe waasu timi ledo qaamate shiqinshoonni coomadonna biifado intanni sagaleeti.

kowii hawasi quchuma ikkanna hattonni addinta biifadonna heerate lowonta injiinohonna lowo geesha baxissano quchuma ikkanna, aanteteno lowohu gangalantanni dargi baccu afamanno

tinni alenni leltano misile. laame ejeto sidamuha woroni gonfa qodhite alleni shamise uddidhe. annani fooxa udidhe noo. insa badhenni hige wajule uduune udirino betti noo.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota lowo hayyo nooota xawisannio

Kuni mati yinumoha ikiro danasi duumo ikinota udunicho ikana qoleno horo aano richoti ikana isino manxaqote gedereircho ikasi bunxana yaate

Mootimate loosaasine qaaqqulleho ado beekkanni no. Minu aana magani-seemmote dana afidhino misilenni ''ninke dandiineemmo ''yitanno borronni doyissinoonni. Qaaquulu ado aganni no.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Mitte umise afiinna woga noose daga umiseta ikkitinota batinye wogate xawisaanonna bade leellishshannore afidhino Itophiyu Malaatu.

Kuni egenshiishi addi addi horo aanno isi aana buurooni addi addi dani qalame uyiitano horo konni egenshiishira giddosi maa amadinoro bade afate kaal'nno

Tinni saada minni saada widira hige gaamantanote. Tenne saadaati horose ado, buuronna maalaho. Tinni saada kiiro lamete. Tenne saada danni kolishonna waajoho.

Dubu saada gido kunni doobiichoho. Konni doobiichi danni waajoho. Kunni daabiichi mannaho ikko wole saadara gawajo iilishanoha ikino daafiri munnu aseeke agadha hasiisano.

Biraanu Nagihu timihiriti minisiterichu mitte metsafitete biroora woyi kifilera ofolle leelanno qole kaenna badhesiinni babaxitino Dani maxaafa no tinni maxaafa giddose babaxinnore amadinno yaate.

Kuri lelitanohu dikote gido ikana kuri manotino oflite noowi waasu duunati korikatuno waasu duunati yate anigasa afamanohu waasa ikasinni waasu dunati yaamamano.

kuni ama'note mini faarisaano faarso gamba yite faarsateenni mooticha kalaqaancho yesuusa ayirisate aana woyi magansidhanni afantanno faarso massaganni noo massagaanoti.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro babaxxinno Dani daraaro no. biricciqo, shukka, manka, biricciqo, shiimmada sayiinnera xaaxxame noohu leelanno.

Tinni saadate wiinni afi'nanni adooti. Ado mannu shafe buurono horoonsiranoha ikanna tenne ado kayinni hayilaandete wore hirara dikko fushine hee'noonnite.

Biirote base ikkittanna tene wombare daganitera riqiwame woyi somenna no manchi lowo geeshsha kaajjado loosu mancho ikkara dandaano ikkonna kayinni basesi nootta biifisiralla noosi.

Leeltanni noot tini Duucha woyte sagale manni ayidera ikko mitowa qishatenna jawa sagale woy duucha manna itissanno sagale worranite. Su'mase maat yiinaanni?

Tini leletanonoti gitarete yinanita ikitana loosanitinohuno babatitino haqubani ikana gidosi amadano kirete kiro lee ikitana babatitino magano maganinaniwana hattono zefenet horonisinanni